i miin kam mbiɗa anndi baaba galle nana heblanoo waalo caggal nde waalo yalti minen min ngoownoo ko luloyaade tawat kay jooni so o arii tan o addat ration min njaha

i tawɗaa ko mbaɗa haala haala waalo waalo ii ko ndañɗaa e waalo ahah ahan anhah i jam baaba galle i kono aan kam aɗa anndi waalo kay ko noon tan rawani e hikka ko hikka rawane yaade rawane hikka ko hikka baaba galle artir hakkille ma enen en nganndaa haydara so wonaa waalo te kadi ko waalo tan dañaten jam min mboɗo mi parani pour waalo biyaa henna waalo ngo henna e rawane ñaamon ñaami i hikka a anndaa holko Allah addanta maa

ñebbe ɗee tan barno <laughs>

baaba galle ko mbiimaami ko tan rawane yaade rawane hikka haawnaaki Allah adda moƴƴere mum kono so a wiyii tan en njahataa waalo ihin min de mi anndaa to paaɗen to kuccu ɗen
hehe onon kam oo galle kam

ndee laawaare ko woni

goonga aan kay ko a waalanke mawɗo goonga celluɗo ahan goonga goonga no woodi

ahan
miin bimoomi rawane yahdii e rawani hikka ko hikka o anndaa fof holko ad <hesitation> Allah addata e moƴƴere muuɗum <breath> yo yo jabboy tan
aan ko ɗum tagi hikka hay sukaaɓe maa ɓee mi yiyaani ɓe ɗoo ɓe ngartaani alaa waɗa an caɗeele gasii ɗe gasii minen diiwaan amen too nde wonnoo emin liggottono e projet gooto no wiyee yaajeende ɓe mbaddi min kadi e yaajeede wonnde ɓurnde yaajde <smacks lips> wiyatee ɓe kadi sygenta ɓe ngaddani min toon <hesitation> produit gooto poudare boɗeejo
no o wiyetee <inhales>
omo woni e paquet aji tokoosi ooli omo wiyee Aprostar <noise> Aprostar oo ɗoon nde min mbaɗi ɗum e aawdi amen waalo kala jabbunooɗo dañatnooɗo sappo fof dañii temedere miin wiyima noon kanko o reenat aawdi maa ndeer leydi o haaɗataa ɗoon o duusa fuɗngo ngoo kadi haa daña lewru fawdu o waɗa noon koye juuɗe mawɗo APS suji nan toon établissement gooto no wiyee Kane et fils nani cuuɗi men Agnam Thiodaye
han
ardii ɗum ko Aboubacry Kane téléphone makko ko 77 541 63 67 77 541 63 67 ko oon jogii dépot mawɗo oo oo ɗoon kam kala jokkonndirɗo e mum <breath> kala diiwaan mbo mbaawɗaa wonde ɗoon maa o waɗde e neɗɗo oo oo ɗoon ara feewnan maa aawdi maa haa feewa kono noon denndaangal wertaango région de Matam fof fuɗɗi tan Podor tan haa wiyanmaa tan ɗo ko Bakel <breath> wuro fof e diwaan fof neɗɗo maɓɓe nan ɗoon ina jogii produit ina jogii machine ina waɗa traité <breath> haaɗaani ɗoon tan ni o waɗaama kadi e ndeer leydi hee <inhales> ndunngu rowani o waɗaama Kolda o waɗaama Kédougou <noise> o waɗama Kafrine <breath> o waɗaama kadi diiwaan Fatick hay e diiwaan ndar he Saint-Louis geseeji maɓɓe maaro e fof ɓe mbaɗi heen produit o <breath> te kala mbaɗnooɗo heen yiyii heen hoore mum aan kay noddu sukaaɓe ɓee yo ɓe ngartu

<hesitation> no wiyetee waalo waalo woni fof fof amen min ngalaa haydara so wonaa waalo

<laughs> nani alhamdilla
eeyi

ahan hayɗo jaraani aɗa yaha haa Agname Agnam no woɗɗumaa kala ɗo ngonɗen mbiimaami e ndeer Fuuta hee kala wuro e kala ŋorel ɗo ndemoowo woni <inhales> tottaaɗo machine : fra nani sara mum
mbiiɗaa noon no puudar oo wiyetee
puudar oo o wiyetee ko Aprostar
Aprostar arii addi jam

<music> banndiraaɓe tedduɓe hettotooɓe radio communautaire mo Podor 90 POINT 7 <music> ballal Allah weleede mum en ngartii e jamma hannde yuɓɓinde yeewtere nde ngoownoɗen yuɓɓinde ni si tawii ɗii ɗoo sahaaji keedi woni yewtere men nde innirɗen ndema e ngaynaaka <breath> jamma hannde o en ngartii no mbiiɗen nii e mbaadi kesiri ndii ɗoo nii ko eɗen njiɗi yeewtude heen <music> nde tawnoo sahaa fof maa wood ko joli woodi joli joli jolooje e sahaaji kala ngarooji <music> sahaa fof ma en ji kesum sahaa fof ma en njii pinal kesal sahaa fof ma en dañ ko hesɗi ko ngannduɗaa <breath> ina wallita en e baŋnge ndema men ngaynaaka men et noon kadi e awo meɗen <music> jamma hannde o no mbiɗen nii eɗen bismi musiɓɓe ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii ko ummiiɓe e dental mbiyete ngal Kane et fils ɓe njooɗii koto wiyetee Agname Thioday <music> kono noon ɓe njiɗi yaaccinde golle ɗee haa njettoo e département ji ɗii kala <music> woni département mo ngonɗen oo e département ji Sénégal keewɗi heen so Allah haajii maa ɓe njettee heen <music> <noise> ko ɗum saabii mbismiɗen ɓe ɗoo hannde ngam ɓe kaalana en tigi rigi ngonka maɓɓe e yimɓe ɓee mbatta heen hakkillaaji mbaawa duusinndirde e maɓɓe e ko ngannduɗaa koo ɗoo nii kamɓe ne eɓe ndilla e ɗiin fannuuji kono noon hade men woɗɗoyde en mbiyat so tawii en njiɗii namdade ceerno Aboubacry holi gonɗo Aboubacry Kane e holko woni Kane et fils holko njaabotoɗaa e ngal naamndal
<music> eeyi a saliminaama a juuraama eeyi on mbeltanaama no feewi noon denndaangal hettiyankooɓe radio Podor FM eeyi mi salminii on gooto fof kala ɗo waawi wonde mi tawiima ɗoon mi salminiima salminaango l' islam eeyi min noon ko mi musiɗɗo mon ko mi sehil mon ko mi maccungel remooɓe eeyi mbiyeteemi ko Aboucry Kane e min woni <hesitation> kalfinaaɗo no wayi no ko deendaangal ko wiyetee fawru aawdi eeyi wonnduɓe e région de Matam eeyi sutout noon établissement mo biyeteeɗo Kane et fils eeyi ko mi woni gérant oo mboɗa jooɗanii on ɗoo to cuuɗi men Agname Thiodaye eeyi mboɗa wiya mon no mbiinoomi gila naane de mbiɗo wiyee Aboubacry Kane eeyi miin woni gérant établissement Kane et fils eeyi ko miin arnoo hannde noon pour yeewtidde e mon e anndonndirde e mon kadi mbele kadi mi habra on kadi établissement holno sifori e holto jooɗi e fof tan
eeyo no mbiɗen nii en nanii tigi ko musiɗɗo o haali ko en mbeltiniima mo no feewi no feewi e waddemo hoore makko présenté <breath> o wiyi en ko kanko woni almudel remooɓe kono noon en paami tigi ko kanko woni jaadiiɗo demowo kanko woni duusoowo remooɓe ko kanko woni ballodiiɗo remooɓe nde tawnoo ko o addani en koo so tawii en kettoyiima ɗum yeeso maa en paam tigi rigi o wonaa tan almudel remooɓe kono noon ko ceerno remooɓe kadi ko duusoowo remooɓe haa mbawa yettaade e paandaaje mumen nde tawnoo ɓe jogii aide daji keewɗi baŋnge leƴƴi ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo ni ko cafrirɗi baŋnge ndema eeyi ko ngannduɗaa koo ɗoo nii ko ko duusata ndemoowo haa waawa <hesitation> yottaade e faandaare nde ngannduɗaa nde ɗo ni ndeen faandaare jogii woni so tawii en njiɗii naamndaade ceerno Aboubacry caggal nde o haalani en kanko woni holi oon e holto o jooɗi so tawii en njiɗino anndude holi leƴƴi produit ji ɗi ɓe njogii walla hol aide aji produit ji ɗe ɓe jogii ɗe ngannduɗaa ɗiɗo ɗiɓi kuccini ɗum e banndiraaɓe ceerno Aboubacry si tawii ngaal naamndal arii nak holko jaabotoɗaa heen
eeyi no mbiiɗen ni tan no établissement Kane et fils eeyi ko fawru aawdi eeyi minen noon min dillata koko wiyate agriculture pour la nutrition <crosstalk> kono ko wiyete kadi ndema ngam haɓaade ŋakkere haaranduru e kisnal guura mbele kadi kisnal guura kadi ina waawa heɓeede no feewi eeyi ɗum saabii noon deendaangal aawɗeele e banndiraaɓe men remooɓe ɓe ina cohla fof ina tawee ɗo fawru men établissement Kane et fils ɗo ko wayi no aawɗeele mbiyetee ko wiyetee aawɗeele céréal woni gaweeje e emin jogii ɗo gaweeje ɗe ngannduɗaa ɗeen ko gaweeje mil biofortié eeyi ko gaweeje galɗinaaɗe eeyi tawa kadi ko gaweeje ɗe ngannduɗaa kadi ko tuubakooɓe biyata à cycle court ko guurndam dabɓam ko gaweeje jaawɗe eeyi ɗum ɗon wayi kono ndemiri kono ndi ɗon ndemiri kadi kayri kadi ɓuri yaawde e ndemiri men ndi gadoriɗen remde kayri ko ko gawri ndi ndi raɓɓiɗat eyyi butaali ɗi wonata ko butaali ɓutti daɓɓi eyyi gabbe ɗe kadi ko gabbe ɓutte wonata e guurdam majjam gawri ndiɗon edi yawi ndi watta ko li <hesitation> libbi ɗivi e balɗe sappo eyyi ɗum woni cycle makko coñagu eyyi te kadi ndiɗon gawri kadi indi suusi ene suusi hokkere eyyi ina suusi kadi rafiji fewɗi eyyi emin jogui kadi ko fate makkari makkaji kadi emin jogui hono makka mo mo gadoriɗen remde o taw kadi ko makkaji certifié emin jogui ko wayno makka * emin jogui kadi ko wayno makka kaɓotoɗo ngakkere haaraduru o woni mais soba tampa woni makka daneejo o surtout kadi emin jeeya makkaji hybride ɗi koni makkaji kadi puɗotoɗi butaali tati nayyi tawa kadi ko makkaji kadi jaawɗi baɗoji lebbi ɗiɗi so fori fori lebbi ɗiɗi e balɗe sappo eyyi ɗiɗon makkaji fo kadi wonko joguiɗen hen emin jogui hen kadi stoque jonɗo makka biyateɗo variété biyateɗo pan 12 pan 12 onne kadi emin jogui hen ko yoni bandiraɓe men kadi surtout diwan men o diwan <hesitation> phillamo* diwan hakkude maaje o eɓe gandi oɗon makka no fewi ko fate Ɓooki Sarankoɓe ko fate Duguel naɓe e hewɓe mabɓe ina gara haa e Siiwe naɓe fo ina gara haa ga amen ga ina cooda ga awdi * ina nawa ɗum toon eyyi ko awdi kadi wandi fayida awɗele kadi ɗe ngannduɗaa ɗevo dal ko jaaduɗo e jaamanu jaaduɗo kadi sahaa waylo waylo weeyo mo gonɗen o caggal ɗum kadi min joguiɗo kadi deendaangal awɗele sewo sewoji eyyi ko fate awɗele basalle ko fate awɗele sewo sewoji eyyi fof dal ina taweɗo eyyi sa wi kadi produit ji deendaangal produit ji kady phytosanitaire ko haaɓata ñamre ko haaɓata kadi <hesitation> ngakkere ko ngannduɗaa ɗum ɗo way kono poudaruji ni ɗi ngannduɗaa watte koye leydi taw kadi ene haaɓa ko fate moƴu ina haaɓa kadi eko fate ko wiyete les nématodes ko ngannduɗaa ɗum ɗo kadi ina adda waato ina adda kadi jiiya kadi ndeemanteri ma jaa haa ummo tan haa jogoɗa hen yakare tan jiiha wona e yorde wona e peerde eyyi ɗiɗon produit ji fof kadi iɗe tawe ga eyyi emin jodui kadi ko wayno engrais ji e engrais :fea ji kadi kala engaris mo ndemowo o ina sohla ina tawe ga saabu ɗum kadi banndiraaɓe men yetɓe toon ɓe kadi ɓenne kadi ina kuppitimin no fewi saabu ɗum kadi ɗiɗo duuɓi foo kadi eɗen ligg eɗen liggatono eko wade ko wayno Diagane naɓe eko wayno hakkude maaje naɓe eyyi ɓen fof kadi ina garanno haa ga to Bosowé to Agname gay to magasin ga ina keɓa ga awdi ina nawa diwanuji mumen eyyi no wayno dal kala ko ina wiye dal ɗum ɗo o matériel walla ko kutorgal walla kadi ko kaɓirɗe ɗe ngannduɗaa ɗum ɗo kadi ndemoowo o ina sohla ɗum ɗum ɗonne kadi ina tawe ɗum ɗon ɗo fawru men établissement Kane et fils Agname Thiodaye ɗo eyyi emin jogui kadi des appui conseils eyyi c' à dire kadi joni kadi neɗɗo so joguima numéro téléphone am o so noddi kam kadi kala ko jahliɗum kala ko ngakkiri ɗum kadi e nder ndemaka so namdima kadi mamin kolluɗum peeje min kolla ɗum karallagal min kolla ɗum laabi eyyi jomun kadi so tawi ko minen jokkodiri kadi haa heeɓi awdi haa heeɓi engrais ji haa heeɓe fofoof kadi so yettoyima kadi e commercialisation ko way ko wiyete cooñal so yeehi haa yettima kadi mamin balluɗum kadi haa daña partenaire uji ɓe ngannduɗaa ɓeɗo ma mbaw arde mum cotta kadi cooñadi ɗi ngannduɗaa ɗum ɗo kadi ina jeeya ko eɓɓuno pour yeytude ko min ballamo kadi no heeɓiri kadi sottoɓe ɗum min ballamo kadi no jokkodire kadi e wattoɓe transformation o tadi eɗen gandi gaweje ɗe mbimi ɗo joni kaɓatoɗe ngakkere haaraduru nde ko wayno mil biofortifié o woni suuna kaɓatoɗo ngakkere haaraduru o walla kadi makka nayyi soba tampa o * partenairiat kesso kadi naati e diwan naati e diwan mon he hono projet goto ne wiye USAID Caolor ɓeɗonne kadi ine ine ɓellita ndema ko fate ndema ngakkere haaraduru ko wiyete agriculture pour la nutrition ko ɓeɗonne kadi zmin gollodo e mabɓe ko partenaire uji amen ɓoyɗi koɓen gonno hanki USAID yajede kamɓe gonti hannde kadi USAID Caolor e eɓe bddi min kadi e waɗoɓe transformé ɗeɗon gaweje ɓe batta ɗum kadi coonele pour ko kokka suukaɓe eko totta nayeɓe eko totta ɓe cellani ɓeɗonne kadi kala e moon kadi reemɓe ɗeɗo gaweje ɗe mbimi ɗoɗe so ndemi kadi sa dañoyi coñadima sa jokkudiri e am tan ma en ballodir kadi haa mi waɗanma jokkodiral gal ɓeɗon kadi mbawa arde kadi cotta ɗum e juuɗema beele mbawa waɗoyde ɗum kadi transformé eyyi banndiraaɓe kadi ne wayno tan kadi fofoof kowone fawru ndu ko fof kadi heƴataɗo e kono kam ne wayno tan <hesitation> e e daɓɓa tan e ɓorlal jeeri ene wayno kadi mi halani en dal ko tawate e nder galle he fawru ndu kadi kala ko ina wiye ndema e kala kono wiye kadi hay produit ji produit ji kadi élevage fo fate kadi <hesitation> lamɗam ɗe ngannduɗaa ɗum wiyete ko des pierres lécher ko ngannduɗaa kadi nayyi ɗi e baali ɗi pour ina beyda faynude ɗumen ɗiɗonne kadi a haaɓat ɗum e boggol tan mbaɗa e caali majji walla e hudum majji eɗi laaƴo tan ene beydaɗi vitamine aji ina ustaniɗi kadi rafiji eyyi ko wayno kadi produit ji kadi deendaangal kadi ko produit ji kadi fo fate élevage eko fate aliment ji ko guertoɗe ina ñama walla aliment ko nayyi e baali e puccu ina ñama eyyi walla kadi vitamine aji eyyi ɗum ɗon fof kadi guila e bokkoluji ko ngannduɗaa ɗum ɗo kadi ko kotone baɗanteɗe jawɗi ɗe taw kadi ina waɗi numéro uji mum tawa <hesitation> dammiri ma kala to waalwi yaade hankkandi numéro mum ina wondi hen majjata eyyi ɗum ɗonne fof kadi ina taweɗon emin jogui ɗo kadi huuɗoli kadi awɗele huuɗo awɗele ɗe ngannduɗaa ɗeɗo kadi e wonno oɗo sahaa kadi gonɗen koye jaamanu waylo waylo weeyo eyyi toɓoji ɗi garata no hannirta ni eyyi soɗi gari kadi ɗi duumotako emin jogui ɗo kadi awɗele huuɗo awdi wiyetedi * ndi ɗon awdi kadi sa awiɗum aɗa waalwi hesde hen e hitande nde ma won laabi sappo aɗa hessa ɗum e hitande a rosat tan walla aɗa illna tan ine wilta so wilti kadi kessa guitta hen jawdi ma ñama après kadi so yeehi gona e rosde kadi haa mawnoya kadi kessa eyyi campagne o kam aɗa waalwi hessde hen laabi sappo e hitande eyyi donc ɗeɗon awɗele foo kadi ina taweɗo bandiraɓe eyyi ko ɗum wonno kadi ko tawete fawru men awdi ndi biyetedi établissement Kane et fils wonde ɗo ɗo cuuɗi men Agname Thiodaye eyyi on jarama
eyyi banndiraaɓe en nani ko musiɗɗo o jaabi ko en paami ɗum tiguiri gui tiguigui no fewi bom nde tawno eɗen gandi ko haalata ko o haaldata ɗum ko gandal kadi o haaldi ɗum ko yo yimɓeɓe paam en paami ko heewi eko ngannduɗaa koɗoni en nani musiɗɗo ko jangti ko kadi en gandi koɓe jeeyata ko ko hundeji baɗɗi fayida no fewi no fewi no fewi guila e awɗele ɗe haa e produit ji ɗi haa e leƴƴi ɗo haali ɗi kala ko hundeji ɗi ngannduɗaa ko hundeji katojinaɗi ko hundeji ɗi diwan o sohli ko hundeji ɗi ngannduɗaa so tawi neɗɗo o reemi ɗum ma dañ hen nafoore nde ngannduɗaa ndeɗo ni ko nafoore wawde ɗum ittande caɗele kewɗe kewɗe kewɗe kewɗe hay so tawi ɓuuri yajnade koyi koyi koyi eddaji mabɓe ñebbe ɗi tawi o hen o ɓuuri yajnade kono noon en jafimomo no fewi no fewi eko haali ko en paami tan ɗum ɗo ko hunde nde ngannduɗaa nde ɗonni ko hunde wawade wallilde diwan ko hunde wawde ƴellilde diwan ɗum saabi <hesitation> radio meɗen radio communautaire mo Podor 90 POINT 7 yillinoyo on haa e nokkuji ɗiɗum woni ɗo wawde andande on nde ɗo nafoore e gam ɓattinde ɗum yimɓeɓe ɓattinde ɗum rendogo ɓe ganda ganda tigui radio go ko radio mabɓe kala ɗo yii nafoore wawde naftude leñol ngol ma yaah ɓattiyo toon gam ɓattinde ɗum rendogo gam yimɓeɓe mbawa ɗum naftorade nde tawno <hesitation> haaloɓe puular mbi wuulague jamma ɗaccittake e goto nafoore ɗo woni fof yo ar ɗo ɓiɗɗo jibina fof yo wuur ɗo nafoore daña fof yo yetto si yettima yo naftu leñol ngolko ɗum saabi mbaɗen hen jillumeɗen ko ɗum noon joni si tawi en nani ko musiɗɗo o haali ko en paami ɗum tiguirigui kono ittata ma en namdo musiɗɗo o tigui kanko ne ɗo joni caggal nde ganduɗen holkoɓe jogui e produit ji eko nandi hen kono jeygu ngu no foti dañde juɓɓudi kañumne keeridi holno juɓɓinira holno yeeyirte e holɗo holno fawirte holno dañirte holno heeɓorto eko nandi hen so tawi en battino ɗum namdal ceerno Aboubacry en mbino namdal ngal wonata ko holno juɓɓordirton jeygu e nder galle mo ngannduɗaa oɗoni ko kañum woni Kane et fils établissement Kane e fils o holno jeygungu yuppira e nder galle o
eyyi ko fate kadi jeygungu ko fate kadi nde wonno kadi établissement Kane et fils o kadi banndiraaɓe oɗon gandi joni ko ni kadi fawru ndu woni koɗo cuuɗimen Agname Thiodaye ɗo kono noon endu yaaji eyyi endu yaaji kadi ɗum kadi no birunimi on kadi guilayi <hesitation> salminago go nde wonno min jeeyami koye APS suji ɗi ngannduɗaa ɓeɗo ko USAID yaajede watnomin formé eyyi ne wano kadi komin relais ji communautaire eyyo no wayno kadi emin jokkodiri kadi e relais jo kewɗi donc ine wayno diwanuji ɗi fof kadi mboɗo jogui toon kadi représentant eyyi surtout kadi ko fate région de Matam oga baŋnge kadi ɗe woni kewɗe ɗemin liggoto komin relais eyyi joni kadi alhamdulillah rabbil ala mina kadi beydima yajde joni kadi ne wayno kadi damal ngal kadi udditima e diwan kadi e diwan moon he e diwan régi département de Podor o ɗonne kadi ɓeɗo oɗo sahaa tan eɗeɗo balɗe gonaɗe eyyi min goni tan sornude e ƴewde inchallah beele emin daña toon représentant aji e zone uji moon he eyyi oɗo sahaa kam ne wayno e garan e garagal hono projet USAID caolore o eyyi mi ari mi * haa min joddi toon eko wayno Korat naɓe